Meeshaan waxaa iga muuqda sawir xayisiin ah midabkiisa yahay group waa isbitaal ka waxay siinayo sida cudurrada

Meeshaan waa dugsi waxaa joogo arday waxayna wataan looxyo kala nooc ah iyo funaanado kala nooc ah

Meeshan waxaa iga maqan iyo labatar muuse iyo gambar kale oo guduudan darbiga waxaa ka xiga danjeel ku xiran yahay ee khatar waxaa kaloo taagan nin

Halkan waxaa caag cadaan logu dhax jirto makiinad dahabi ah

Meeshaan waxaa yaala caag madow waxaa kala oo yaalo dhagdhago iyo faraanti kartoon gaduud ah ku dhex jira

Halkan ku dhax jirto malawax faro badan guduud miis cadays ah

Halkaan waxaa yaalo todobo ubax. Todobadaas waxay saaran yihiin miis kalarkoodu waa cagaar, qaxwi iyo mid shamiito shamiito ah.

Halkan waxaa labo wax oo kalana ah kalalahooda waa jaalo guduud darbiga hoosena waa beer ama gudubtay

Halkaan waa meel biyo biyo ah dhulkeeedu cagaar yahay halkaan waxaa ka dhisan guri ama aqal gadaashiisane waxaa ku yaalo geed waxaa dhulka fadhiyaan hal wiil labo wiil wey tagantahay maamo iyo odaygeedi meesha joogaan geed ku ag yaalo